Abantu abanengi ababutheneyo lapho kulabesifazana abapha abantwana okunathwayo ngamankomitsho abomvu, lokhu sokungabe kungumuthi owokuvikela imikhuhlane otshiyetshiyeneyo ebantwaneni.

Owezempilakahle onakekela isigulane ngoku khangela ukuthi igazi lakhe lingabe lihamba ngendlela efaneleyo yini, ngoba kuyinto eqakathekileyo ukuthi kunanzelelwe ukuthi igazi lesigulane lihamba kahle emzimbeni wakhe ukuvikela eminye imikhuhlane.

Abesilisa abamiyo bagqoke amabhulukwe amnyama lamabhatshi abo dokotela amhlophe phakathi kwabo kula esifazane ababilile omunye wabesifazane ugqoke impahla ebomvu njalo omunye wabo ugqoke impahla eyiwayithi

Abesilisa abathathu abalungisa imithi yokwelapha imikhuhlane ngokutshiyana kwayo. Bavikele ubuso babo konke amehlo, amakhala lemlomo ngoba kuqakathekile ukuthi bazivikele bangacini sebelimala ebusweni ngenxa yemithi etshiyetshiyeneyo.

Umongikazi onakelela isigulane esibhedlela bobabili bavalile imlomo yabo lamakhala abo ngelembu, lokhu kuncedisa ukuvikela ukuthola imkhuhlane esiyibona ngasemoyeni engafana lofuba leminye etshiyeneyo.

umama osendlini yokubelethela esibhedlela othwele umntwana omncane kuqakathekile ukuthi abantwana bahanjiswe kwezempilakahle ukuze bancedakale

Omama abalethe abantwababo ukuzothola usizo lwezempilakahle esibhedlela. Bona bakhanya bebanengi okuveza ukuthi kuyinto enhle ukuhambisa umntwana esibhedlela ukuze athole impilakahle.

Umtshina wezempilakahle obekwe I computer phezulu kwawo.I computer le ibonisa esenye sezitho zomzimba womuntu.

Amabhodlela emithi alezivalo ezilembalaetshiyeneyo. Kulozilombala oluhlaza okwesibhakabhaka leziluhlaza okwamahlamvu lezinye njalo ezilithanga Amabhodlela lawa ngafayo.

Omongikazi labodokotela abasendlini yezempilakahle. Bagqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Emakhanda bagqoke ezilombala oluhlaza okwamahlamvu. Laba odokotela basegatsheni olukhangelelane lokwelatshwa kwabantwana.

Owesifazana ogqoke impahla emhlophe othwele umtwana. Kulomtwana okhanya encediswa ngudokotela, udokotela laye ugqoke impahla yakhe emhlophe, bakhanya bemncedisa ngothando olukhulu umtwana.

Amajaha lamantombazane agqoke ama unifomu abo awezempilakahle alombala oluhlaza okwesibhakabhaka babuthene endlini yezibhedlela lapho kulomtshina phambi kwabo funa bayenza izikhundlo zabo ngaloyo mtshina

Umuntu ugqoke ijazi labodokotela elimhlophe nke oncedisa isigulane. Kuyinto enhle ukuthi omongikazi labodokotela bancedise izigulane ngothando langobunono obukhulu.

indlu yokuthengisa imihi yezempilakahle phezukwetafula kulamagabha alempala etshiyeneyo amane ukanti ematshelifini kulemithi njalo etshiyetshiyeneyo eyinye isemabhokisini eyinye isemabhodleleni

Ishelufu yendlu yezemithi. Elamabhokisi atshiyetshiyeneyo, abekiweyo. Amanye alombala obomvu lethanga. Amanye alombala alujhlaza okwesibhakabhaka. Amanye njalo alombala omhlophe. Akhanya evuliwe ngobunengi bawo.

Isitolo esithengisa imithi yezempilakahle yabantu, kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu bavakatshele ezitolo zemithi. Ukwenzela babelempilakahle enakekelweyo baphile bengelazinkathazo kumbe benelise ukunqabela imikhuhlane ebahlaselayo.

Iphepha elilombala olithanga elibhalwe izimemezelo ngamabala amnyama okuveza lokho okwenziwayo lokunikwa abantu esibhedlela esithile.

Umongikazi owesifazana ugqoke impahla emhlophe oncedisa owesifazana uzithweleyo lowesifazane uhleli phezu kombheda wasekilinika .

Abantu abadala ababutheneyo. Kuhlangene abesilisa labesifazani. Phambi kwabo kulowesifazana obukeka ebafundisa. Owesifazana yena ugqoke impahla elombala olithanga.

Isigqoko esimnyama sabadlali bebhola esokuvikela ukulimala edolo kukanti njalo sikhona lesokuvikela ukulimala indawo ezinjenge ndololwane kuqakatheke ukusebenzisa lesisigqoko esinje ngoba uyavikeleka

Isihlahla sezithelo sepopo esilamahlamvu aluhlaza tshoko lesi sihlahla siyasetshenziswa ngabantu ukwehlisa ubuhlungu emzimbeni ngokubilisa amahlamvu aso besebenatha njalo amahlamvu aso lezithelo zaso ziyafakwa emzimbeni olesilonda ukupholisa leso silonda.